Noba la a laŋ taa gyamaa lɛ ka kaŋa are kyɛ pɛgle baage ka ba mine meŋ are kyɛ yɛre baagere ka ba mine meŋ su bonzeere ka ba mine meŋ su bondoɔre.

Noba la a laŋ taa ka ba mine su kpare ka ba mine meŋ ba su kyɛ kyɛ kpolo ka teere meŋ are ba puoriŋ ka moore be a teere parɛɛ.

Vūū mie poolo la are ka ba gyɔnne waayarre a zu kyɛ ka sazu meŋ gaa sãã a taa peɛle ka noba bayi kpɛ te are raba tolle kaŋa poɔŋ a vɔgle zu kpogle peɛɛli.

Pɔge la be die poɔ a teɛ o seɛ a eŋ nimikyaane kyɛ a kaara zie k,a die dankyinmie meŋ waa peɛlaa.

pɔgɔ la a are de o nubinyɔɛ a te ne bibile kaŋa lamboeŋ ka dɔɔ meŋ are kyɛ de zu taraa a le o zuŋ kaa dɔɔ tɔ kaŋa are a o puoriŋ.

Die la le kaa taaboore yi gaŋ gaŋ kyɛ ka teere meŋ are a die puoriŋ kyɛ ka saa meŋ a ko biŋbiŋ ka waayarre naŋ guuleguule taa meŋ biŋ a taaboore poɔŋ.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

Kuori zie la ka kparesɔglɔ deme a tuo a Kūū ka teere a are a kɔge a zie kyɛ k,a noba toore nyɔbogwoore.

Dɔɔ la a nyoge a noɔre bonyelaa a yele yɛlɛ a su kootu sɔglaa eŋ kparepelaa zeŋ ka pɔge ne dɔɔ kaŋa meŋ a leɛ zeŋ a o nu duruŋ sɛŋ na a kyaare tabole die poɔŋ.

Talakpomo ne gyɛɛrekare ne orɔbare la biŋ, ka pɔɔbɔ ne dɔbɔ a ŋmaagyili. Ka lɔre gaa be a ba lambori sɛŋ naŋ.

Noba la a ldŋ taa gyamaa lɛ ka polisiri wa paale a zie zaa ka ba tuo kūūdaga ka ba mine lere diire taa ka ba mine meŋ nyɔge a filagi are ne.

Nasapɔgebɔ ne Nasadɔbɔ la lantaa Kuori zie. Ka Kūū daga a biŋ a ba niŋeŋ, ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine zeŋ ka ba mine meŋ are a ba puoriŋ. Kyɛ kaa. Nasadɔɔ kaŋa gbi dumo a Nasapɔge kaŋa niŋe kyɛ nyɔge o nuuri.

Pɔɔsarebilii la tuo bomma a kyɛnɛ ka lɔɛ meŋ are ba lambore sɛŋ na ka pɔɔ kaŋa meŋ lie are a lɔre kaŋa lamboreŋ kyɛ ka yiri gaa are toore lɛ.

Noba la ne balba die poɔŋ kaa baala kaŋ ziŋ a godo zu ka ba le tuŋtuŋdaane kyɛ ka ba mine a are are.

Bibiire gyamaa la be karendie poɔŋ ka nasapɔgɔ zeŋ ba sensugliŋ ka ba mine yɛre baagyirre ka nobɔ meŋ gaa te are a karendie dendɔnoɔre poɔ a kaara a karendie poɔ.

Noba la a seɛrɛ ka ba mine seɛrɛ kyɛ ti kyɔlemɔ taa ka teere a meŋ ne bɔɔdeɛ ne koduvaare a sãã a be poɔ.

Nasaamine la zeŋ die poɔ a pouri ba ŋmene a vaare wagyere kyɛ uri vūūnee a die poɔ kaa zie a kyaane.

Noba la a be fie poɔŋ ka kaŋa su kpare nu wogre kyɛ seɛ kuriwoge pilaa ka kaŋa meŋ a vɔgle zupile.

Pɔɔ kaŋa la a biŋ wagyɛrre yaga a le a gaŋ a wagyɛrre zuŋ a kyɛ a la kaa wagyɛrre mine taa dɔre ne zeere.

Nobɔ la a meɛrɛ zie ka kaŋa hɔgle kpogle pelaa ka bata meŋ a hɔgle kpogle doɔre ka. kaŋ a hɔglaa kpogdoɔre kyɛ su kparezeɛ ka kaŋa meŋ su kparezeɛ seɛ kurisɔglaa a gu.

Nembɛrɛ ne bibiiri la lantaa, k'a bie kaŋa a are kyɛ o ba su kparoŋ. K'a bie kaŋa meŋ zeŋ a guoli o gbɛɛ kyɛ ka kaŋa meŋ de o zu a pare a kaŋa sobɔ bɔgɔŋ kyɛ kaara zie

Noba banaare la be mane noɔreŋ ka bayi a zeŋ wiri zu ka kaŋa a de o nu tɔ ne a wiri gbɛkpoŋ kyɛ ka kaŋa meŋ a nyoge a wiri noɔre zie na ba naŋ eŋ a miri a tagra kyɛnɛ kyɛ kaa manw kõɔ a ngmeɛɛrɛ.

Nasaalba la ka ba mine zeŋ dakogi zeɛre zu ka bayi meŋ are a kyɛ nyɔge taa a kyɛ kaara taa kyɛ la.ka ba minne meŋ be a ba lambori seŋ na ka dɔɔ kaŋ meŋ a meŋ are a be a meŋ eŋ nimikyaane kyɛ ka teere meŋ te saaŋ tɔrɔ lɛ a ba nimitɔreŋ.

Diwogi wogi kaŋ poɔ la ka dɔɔba ne pɔgeba bebe ka bamine taa konpitare ka bamine meŋ zeŋ ka bamine meŋ are ka bamine su kpare sɔglɔ kaa ba tabol nazu naŋ zeŋ koo e tabol pelaa.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

Dokogro naŋ biŋ nugɔɔ ane nudoloŋ ka pɛn ayi kyuɔɔ wa sige teɛ a waa buluu ka a daŋkyine waa pilaa ka fotore a mare.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

Nobɔ banii la are, ka sola pãã biŋ a ba nimitɔɔreŋ, kyɛ ka teere a ŋmaa a golli baa ne moore.

Noba la lantaa yaga zeŋ die poɔ ka vūūnee uri a nyɛne a die kyɛ kaa die takoe meŋ e kyaane kaa dendɔɛ mine meŋ a e kyaane.

Die meɛbo zie la ka ba mine a tuo paama ka kaŋa meŋ kyɛnɛ a pɛgle a paane ka kuree meŋ gyere gyere a zie.

Bibiiri dɔɔba ne Pɔgeba la be sori kaŋa poɔ ka teere yaga yaga a be a be ka yiri kaŋa meŋ are a ba puori kyɛ kaa bie kaŋa seɛ kuri a su kparo ko'o zage zage kyɛ koo wiɛ o nyɛmɛ a bare.

Noba la be die poɔ ka kaŋ teɛ o nu yoŋ koo saa ka kaŋa meŋ ziŋ de o nu a tuŋ seemaa poɔ ka kaŋa meŋ ziŋ a su kpare zeɛ kyɛ kaara seemaa ane a laa.

Dɔɔba ne pɔgeba la toɔ a pegle orobaare ka teere yigaa are a ba nimitɔɔre ka bamine su kpare ziiri ka bamine meŋ su kpare sɔglɔ ka bamine meŋ a do kyɛ teere meŋ are kɔŋ ba.

Nobɔgyamaa la a laŋtaa kyɛnɛ ka ba mine ziŋ wie zu ka ba mine meŋ ziŋ wie sakire gbaale zu kyɛ kaa wie tagra ba.

Dɔɔ la su kparewoge koo pɔgoo eŋɛ zaa kyo ko vɔgle zu kpogle pelaa la yie meŋ are peɛloo ka teere meŋ yɛ are are a kɔge a yie.

Noba gyamaa la laŋe taa kuori zie ka ba mine taa katawiiri a kyaare ba mine kyɛ ka Naaŋmen toŋ tona kaŋ meŋ pɛgele a Bible ane o nu a are kɔge a kʋʋ daga

Nu bɔɔle ŋmeɛbo zie la. Ka noba wa ka ba ŋmɛ a nu bɔɔle. Ka ba mine meŋ a zeŋ a kaara, ka kaŋa meŋ a are a leɛ dɛlle vu a vũũ pooli, kyɛ ka yipeɛlaa meŋ gaa are tɔɔre lɛ ka teere meŋ ŋmaagyil a be.

Die poɔ la ka biŋ dakoge zenne ne kyaane tabol kyɛ kaa die taa peɛɛli ka ba biŋ flaawa meŋ a dieŋ.

Noba gyamaa la zeŋ die poɔ ka vūūnee uri a nyɛne a die kyɛ kaa die takoe meŋ e kyaane kaa dendɔɛ mine meŋ a e kyaane.

Lɔɛ la a are pɛnzeɛ ba naŋ yɛre biŋ zu kaa nobɔ are a lɔɛ puoriŋ ka ba mine meŋ are a lomboeŋ.

Noba banuu la be die poɔŋ ka kaŋa a go kyɛ de o nu a ti ne a tabol kyɛ ka kaŋa meŋ a eŋ nimikyaane kyɛ kaara a o na naŋ go de a o nu ti ne a tabol.

Noba la be die kaŋ poɔŋ ka ba mine zeŋ dakogri zu ka ba mine meŋ are ka pɔge kaŋ meŋ a zeŋ kyɛ su kparewogibompelaa kyɛ le bonsɔglaa o seɛŋ a kyɛ a vaare duku a o zuŋ.

Pilaterre ne boroboro la a biŋ tabol zu ka bibile a suuro dɔɔ kaŋa a boroboro kaa dɔɔ a eŋ nimikyaane.

Mui ne bɛn la ka ba doge, a kyɔre kabege vaare kyɛ kyɔre gyɛnlee, a maale taaleɛ anaŋ doge nɔgyɛlee meŋ eŋ a kyɛ kyeeŋ noɔ nɛne ane bɔɔdeɛ a paale a poɔ. 13404

Pɔge la a pɛgle o bie a are ne ka bibile kaŋa do zeŋ bonkoɔre saakere zu ka dɔɔ kaŋ meŋ ti a bonkoɔre saakere a vɔgle zupilizeɛ kyɛ su kparezeɛ ka yiri meŋ a are a kɔge ba.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

Dɔbɔ bayi la ka kaŋa a zeŋ ka kaŋa meŋ are kyɛ nyoge zupong bone a pono a o tɔ na zu kyɛ vɔɔle zupile a eŋ nimikyaane.

Naasa mine la a kyɛnɛ ka ba mine nyoge pepɛrre a sɛge a eŋ aneŋ a naasaaleŋ kɔkɔre ka kaŋa meŋ nyoge a noɔre bonyelaa a yele yɛlɛ.

Nasaamine la zeŋ die poɔ a pouri ba ŋmene a vaare wagyere kyɛ uri vūūnee a die poɔ kaa zie a kyaane a die.

Konpita ane kõɔ banyuure peɛle la biŋ die poɔ ka nensaala nu a saa kaa bonsɛgra a meŋ biŋ.

Soogyɛre banuu la ka kaŋa gaŋ teŋɛ ka bayi a gbi ka kaŋa de o nu a ti ne a o na naŋ gaŋ a teŋɛ kyɛ ka bayi meŋ are ka kaŋa wuo o nu a lere ne o nyãã.

Paturo kuɔroo zeɛ la ka lɔɛ ata a arẽ ka doɔ nang seɛ kuri sɔglaa a enne a paturo a loɔri puo ka tɛɛ meng yi arẽ a paturo kouro zie pouring ka yipeelaa meng arẽ a tɛɛ poɔring.

Kūū daga la biŋ a pare dɔɔba bata naŋ su kpare peɛle gbɛ zu ka bamine meŋ are a puori ka bamine meŋ a ŋmɛɛre a gangaa ka bamine meŋ peɛlɛ a wɔli.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

Die poɔ la ka dakogro a biŋ ka vuu ure a kyaane kaa zeere mine a waa pilaa ka kyaane meŋ a bebe a be kaa tokore meŋ taa kyaane.

Pɔgeba la bebe ka bamine taa konpitare ka bamine meŋ zeŋ ka bamine meŋ are ka bamine su kpare sɔglɔ kaa ba tabol nazu naŋ zeŋ koo e tabol pelaa.

Dɔɔ kaŋa la a zeŋ gyɛɛreka zu kyɛ de soola a pare bɛnkyi zu kyɛ ka ba a biŋ bomma meŋ anaŋ peɛle a dɔɔ ka teere meŋ te are a o puoriŋ seŋ toore lɛ.

Dɔbɔ bata la a sub a totomboma ka bayi a nyɔge a kuruu kyɛ ka boŋyeni are a ba lambori seŋ naŋ kyɛ ka ba zaa a vɔgele zuvɔgelee bompeɛle.

Dɔɔba ne pɔgeba la toɔ a pegle orobaare ka teere yigaa are a ba nimitɔɔre ka bamine su kpare ziiri ka bamine meŋ su kpare sɔglɔ ka bamine meŋ a do kyɛ te a orobaare taa.

Dakogi la a biŋ dieŋ ka ba de wagyɛpelaa a dɔgle a o zu kyɛ ka kapuro ayi meŋ a dɔgle kyɛ k,a dankyini meŋ waa pelaa.

Sola tontonnema la. Ka ba mine a zeŋe a sola zu ka ba mine meŋ a are. Kyɛ kaŋa meŋ a go kyɛ k'a tontomboma mine a be a sola zu. Kyɛ ka yiri a ar kɔge a zie kyɛ ka teere meŋ te ar tɔɔre lɛ.

Pɔgebɔ la kyɛnɛ ka. kaŋa a mare bie kyɛ tuo rɔba ka kaŋa meŋ mare bie kyɛ tuo bɔtɔ ne bomma ka kaŋa meŋ tuo bɔtɔ a tuuro ne ba ka kaŋa meŋ mare bie kyoo ba tuo bonzaa ka teere a are a peɛɛli ba.

Noba la a zuune ka bamine nyɔge a kuu daga taa ka lɔ peɛle meŋ are a are peɛlaa ka teere meŋ te are tɔɔre lɛ ka yie meŋ gaa sãã a teere zie.

Nobɔ la a laŋtaa a zeŋ ka ba mine a dire sèèmaa ka ba mine meŋ a ngogaa sèèmaa ane a pilatire ka ba mine meŋ a zeŋ guoli ba gbɛɛ.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

Noba la a be die poɔ ka bamine su bonsɔglɔ ka dakogre mine biŋ kyɛ ka bamine meŋ mulo kyaanaa poɔ kaa bamine meŋ are a ba puori.

Bibiiri ne Nenbɛre la zeŋ ka ba de ba nuure tuŋ eŋ laa poɔ ka bondire be a laa poɔ a Nenbɛre ne a bibiiri mine taa teɛ ka bamine meŋ de ba nuure a tuŋ eŋ a laa poɔ.

Pɔgeba la bayi la are ka noba gaa zeŋ gyamaa lɛ a kyɛ kaara ka kaŋ de o nu nyɔge ne a noɔre bonyelaa a kyaare ne o tɔ.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

Die poɔ laŋ ka dakogro a biŋ kazukɔgre a pare pare a dakogro zu kyɛ ka ayi meŋ be a teŋɛŋ a biŋ ka a tabol kyaane na meŋ be a sɔŋsɔgliŋsɔgɔŋ a biŋ.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

Kuori zie la ka noba are ka ba mine su bonsɔglɔ kyɛ de pɛne a ziiri mine naŋ waa doɔre k,a zeɛ kaŋ meŋ waa zeɛ ka ba de a piliŋ a pɔge a kūūdaga kyɛ ka teere meŋ are a puoriŋ.

Noba la be a teeŋ koɔro die poɔ, ka kaŋ a su kparre pɛlaa kyɛ seɛ kure sɔglaa ka kaŋ. meŋ a su kparre pɛlaa a are, ka kaŋa meŋ a are kɔge a komputor

Pɔgeba banaare la a zeŋ ka orɔba basekɛtere ne sɛmaanee meŋ a biŋ peɛle a ba kyɛ ka booti orɔba meŋ a biŋ ka kaŋ soba naŋ su bompeɛlaa niŋesogɔ ka filawari teere meŋ are a kɔge ba.

Nasaaleba are die poɔ kaa ba mine yele yɛlɛ korɔ taa ka kaŋa seɛ trɔza su kparesɔglaa kyɛ vɔɔle zupil doɔre kyɛ ka ba ure a vūū mine bare.

Dɔɔba ne pɔgeba la toɔ a pegle orobaare ka teere yigaa are a ba nimitɔɔre ka bamine su kpare ziiri ka bamine meŋ su kpare sɔglɔ ka bamine meŋ a do kyɛ te a orobaare taa.

Bibiiri ne nembeɛre la kyɔŋ fouli, kaa teere meŋ a are are a pɛɛle ba kaa yirimeŋ are a ba niŋɛ ba naŋ kyɔŋ a fuoli

Nobɔ la a laŋ taa a are vilaa lɛ ka ba mine a zeŋ a nimitooreŋ ka ba mine meŋ are a puoriŋ ka ba mine meŋ su bonwogre ka ba mine meŋ zeŋkyɛ guole ba.

Pɔgeba bayi la are kampile die nigeŋ kyɛ kaa kampile die diŋdɔnoɔre a yuo ka pɔge ziŋ tegɛ kyɛ taa bie ka bibile meŋ are dɛlle a kampile die kyɛ ka kaŋ ziŋ o nigeŋ ka bibiiri bayi meŋ gaa ziŋ a pɔge kaŋa soba meŋ nigeŋ.

pɔgeba ne dɔba la laŋe taa ka kaŋa zeŋ teŋɛ kyɛ ka a kaŋa meŋ a zʋŋ a kyaare o, ka ba mine meŋ are a leri ba nuuri kyɛ seɛ bondɔre ane bonsɔglɔ ane bonpɛɛle.

Vūū noba bayi la be a tomma zie ka teere a gaa sãã toore lɛ ka kaŋa sobɔ a dɔɔ ka kaŋa meŋ gaa te are kyɛ nyoge a vūū maale bomma mine.

Pɔge la zeŋ dakog zuŋ. Kyɛ ka kirpooti meŋ biŋ o nimitɔɔreŋ, ka o dogele laa la suree, meŋ be a laa poɔ. Ka kakyo biŋ o gɔɔ sɛŋ naŋ, kyɛ oraba peɛlaa meŋ biŋ ka pileti ne boma a pare o zu.

Lɔɛ la are yaga lɛ a be die poɔ ka bamine su bonsɔglɔ ka dakogre mine biŋ kyɛ ka bamine meŋ mulo kyaanaa poɔ kaa bamine meŋ are a ba puori.

Bibiiri bayi la zeŋ daare lɔre poɔ, ka bata a be a puoriŋ a daara ka muuri meŋ buli a sobiri noɔre a pɛɛle ba, ka neɛ meŋ gaa te are a be a toŋ nɔɔteɛ kaa yaale taa doɔre.

Lɔɛ maaloo zie la, ka lɔre sokoɔraa a peɛle a be ka lɔɛ a zoro a sokoɔraa zu, kyɛ lɔɛ mine meŋ sãã a biŋ lɔɛ maaloo zie. Ka teere meŋ are a lɔɛ maaloo zie puoriŋ ane yie.

Nobɔ la laŋtaa daa poɔ gyamaa ka ba mine kyɛnɛ ka ba mine meŋ koɔrɔ boma ka ba mine meŋ are ka ba mine zeŋ ka ba mine meŋ tiili kataweɛ ka a kyaare a ba.

Bidͻͻ la nyͻge a sola kyԑ ka mõõre meŋ buli a sola binzie naŋ. Ka teere meŋ a are kyԑ ka yie meŋ a peԑle ka dͻͻ kaŋa a te saa a yiri kaŋa niŋeŋ.